Niriba nyɛla ban tam palli zuɣu palli maa nangban gburiŋ tihi sa dinni pirinsi nyɛla ban gbubi kalonima ka pili bɛ hɛlmɛnti salo maa nyɛla ban nyɛ gbampiɛla

Bidibila nyɛla ŋun gba o duma zuɣu m miri goota goota maa puuni saɣari mini kobiɛri nyɛla din be di puuni.

Salo nyɛla ban laɣim n ʒɛ polo din nyɛ poli titali ni ka bi shɛba zaŋ nyɛ pɔbirisi n pɔbi bi nyɛhi ni bi nɔya bi shɛba pili zipila ka shɛba yɛ gɔɣa din nyɛ zaɣa waɣila gɔɣa maa shɛŋa nyɛla zaɣa sabila ka shɛŋa nyɛ zaɣa ʒiɛhi.

gbampiɛla kɔhiri nɛma nɛma maa nyɛla baajinima nyingokɔriti ɛɛh noosi masikinima tikpariti a ni nya ka tihi ka dinni ka bɛ ʒi bini lɔŋni

Paɣisara ni nachimba nyɛla ban kahi bɛ nɛma n-niŋ bɛ nuhi ni ka siɣi ʒe kom puuni paɣisara maa shɛba nyɛla ban bɔbi bɔbisi ka shɛba nyɛ ban bɔbi bɔbisi tihi nyɛla din be bɛ nyaaŋa.

Salo nyɛla ban laɣim zaya salo maa puuni paɣiba ni dobba beni bɛ yela gɔɣa gɔɣa maa nyɛla zaɣ'piɛla ni zaɣ'dozima tihi nyɛla din be bɛ nyaaŋa.

du shɛli puuni din dhi nachiinsi n bɔŋɔ duu maa puuni bin ʒihi nyɛla din mali ʒɛya viɛnyɛlinga ka duu maa puuni nyɛ zaɣ piɛlli vari vari pahaya n dihi duu maa nachiinsi

Paɣiri nyɛla ban laɣim ʒiya ka gbubi bilɛri bɛ nuhi ni bɛ shɛba bɔbi bɔbisi ka shɛba bɛ bɔbi doɣita nyɛla ŋun ʒiya ka ye liiga din nyɛ zaɣ'ʒee.

Salo nyɛla ban tam palli zuɣu nachimba n nyɛba bi laɣim mi gbaayi taapooli nachimba maa shɛba so jinjam sabila loori tam palli maa zuɣu loori maa nyɛla zaɣa piɛlli.

Paɣa nyala ŋun be duduhugu puuni. paɣa maa nyala paɣasarili. ka ɔ mali zabiri ɔye gɔɣli, ka goɣili maa nyɛ zaɣi tan pilim.

Suɣuli ka dobba ni paɣaba be dinni dobba maa yino nyɛla gbampiɛlli paɣaba maa sheba ʒila bihina bɛ sheba bobi bobsi ka man bob'piɛla ni bob'ʒehi.

Dɔɣita nyɛla ŋuni chibiri nin kurigu ninkurigu maa zaŋ yee pɔbirigu n pɔbi o noli ka dɔɣita maa gba zaŋ yee pɔbirigu n pɔbi o noli.

yili dondoŋni n boŋɔ paɣ' ba ni bihi bɛ dondoŋ maa ni bihi maa shɛb yɛla liga ka be shɛb yɛ paɣ' be maa su ŋɔ monidi bindirigu n duɣiri bɛndirigu o gbabi saɣivuɣili ka zuɣigu tam buɣimni

Salo n-tam amɔŋkaa zuɣu ŋɔ. Salo maa shɛba gbibila tuutanima bɛ shɛba ye neen' sabila ka bɛ shɛba ye neen' tampilima. Amɔŋkaa maa zuɣu malifa beni ka malifa kuɣa gba beni.

Silimiim paɣa mini o baa silimiim paɣa maa kpala niŋkpara din nyɛ zaɣ' sabilinli ka liiga din nyɛ zaɣ' ʒee ka so jinjam din nyɛ zaɣ' tampilim o gbibila o baa galige ka gbibi jaanjee din nyɛ zaɣ' piɛlli ni zaɣ' ʒee.

Mba ninkurigu nyɛla ŋuni tam daɣu dini nyɛ da paɣili zuɣu ka di pa kom zuɣu o yɛanga nachim bila bɛni nachim bila maa gba tamila da kuɣu zuɣu o nyɛla ŋuni ye gɔɣili dini nyɛ zaɣi taŋkpaɣu.

tuntumdiba bɛ zala sɔla paanalinima gbuni bɛ shɛba yɛla neen' shɛli din nyɛ neen' vakahili ka bɛ shɛba ye zaɣ' piɛla bɛ pili zipila

salo nyɛla ban tam palli zuɣu bi shab ʒila moto nim zuɣu ka bi shab bɛ loori puuni sabbu nyɛla din sabi n bɛ Anfooni maa ni ka sabbu maa nyɛ sumaaliya siiza

Salo nyɛla ban galisi n-nyɛ paɣiba ni dabba ka gbubi tuutanima tuuta maa ŋmahingbana a ni nya zaɣ'ʒee zaɣ'sabila ni zaɣ'vakaha tuuta maa puuni.

Mɔɣuni binkɔbiri wobiri bɛ kana la kom nyubu a ni nya tikuma ni timaha ka loori piɛlli ka di zaya ka gbampiɛla be loori maa puuni.

Palimaandiba m-bɔŋɔ a yi nya ba bɛ shɛba gbibila soobuya ka bɛ shɛba ʒi loori gbini. Bɛ yɛla liiga buluunima ka maandi palli palli maa niŋ viɛnyɛliŋga.

Silimiin'tiŋa ka a nyɛ paɣa kpamba ka be kana nɛma kohibu shee paɣa kpamba maa shɛba pilila zipil'piɛla ka be shɛba nyɛ baajinima be buɣuari ni ka be shɛba ye neein'waɣila.

Silimiin tiŋ viɛlli ka bɔlifunima nyɔ yura ayi ka bɛ nyɛ yu piɛlla ka gbampiɛla shɛb ʒi bɛ tooni lala silimin tiŋ maa shilishia di yina gbunni

Salo n-ʒeya maa pirinsi kana n-ti za salo maa tooni pirinsi maa yela neein'sabila ka pili "helmet" sabila salo maa gbubila chuutanima.

Lahabali tiriba nyɛla ban laɣim n zaŋ yeduhurisi n kpa gbampiɛlli ŋun ye gɔɣali din nyɛ zaɣa tampilim ka mali teenkob'piɛlla.

Daa bihi nyɛla bini bɛ kɔhimma ni damma shɛɛ daa bihi maa shɛba kɔhiri ayil leemu wata milo karɔti bi nyɛla bani zi bi bini zihi zuɣu.

Bipola n ʒi duu ŋo ni ŋo bipola maa shab malila ningbuni sabila ka shab mali ningbuni ʒiɛhi bi ʒila labtoopu nim tooni

nachɛmiba ayi ni paɣigisaraayi nyɛla ban bɛ polo ni paɣosara maa yiŋa nyɛla ŋɔ su chɛnichɛni dini nyɛ zaɣ piɛli ka nachɛmiba maa nyɛ ban zaŋ lo be shɛhini bɛ be yɛ bɛniyɛri

Zamaatu n-laɣim palli zuɣu ŋɔ palli maa nu'dirigu mini nu'zaa ani nyɛ tihi zamaatu maa be zooya pam paɣaba ni dabba ka be ye neen'piɛla ni neen'sabila.

Salo nyɛla ban be loori puuni salo maa nyɛla gbampiɛla bɛ shɛba ye neen'ʒɛhi ka so jinjam sabila ka polinsi bibaayi ʒe loori maa nyaaŋa.

Salo nyɛla ban galisi salo maa puuni niriba ata nyɛla ban yi n-za bɛ ko ka ye gɔɣa din nyɛ gɔɣ'sabila ni gɔɣ'piɛla ka kpa ninkpariti din nyɛ ninkpar'sabila salo maa puuni shɛba nyɛla ban be loori zuɣu.

salo ʒiri bɛ nɛma bɛ baami loo kuliga ni salo maa nyɛla paɣiba ni dɔbba ka kpatooŋga ʒi ŋariŋ gbuni ŋariŋ maa nyɛla din be ko' nangbangburiŋ

Paɣa mini o bihi m-be duu ŋɔ ni ŋɔ. Bɛ shɛba nyɛla bipuɣinsi ka shɛba nyɛ bidibisi. Bipuɣinsi maa puuni so gbibi ŋmani ka bindirigu be ŋmani maa ni.

Salo n laɣim zi tia gbunni salo maa bi yɛla gbaŋ sabilla bi shɛba yiɛ nɛn piɛla ka shɛba yiɛ nɛn dozima sooja n za bi tooni bi mi zaa zila tia gbunni.